Vanakadzi vanopuwa ngezvekuti vashandise ngenguvaa iyo yavanoenda kunguva. Kuti vasaoneka veizohamba vechidzudza ngazi peshe-peshe. Asi kuti vadetsereke zvakanaka mukukura kwavo.

Vana mai votore vana vavo veirumba kuenda navo kuzvibhehleya uko kwevanoguma vodhibana nanamukoti vanovarapa veciabaire naiti inemutombo mukati kuitire kuti vapore.

Vanakadzi vanotora vana vavo veirumba vavo kuzvibhedhlera kuti vaende kodonhedzerwa kudai nezvitenda zvinomba zveitenderera. Izvi zvinoita kuti mwana einyakura unokura utano hwake hwakaringana usingarwari.

Anamai nana baba, majaha nemhandara veshe vorumba veienda kuzvibhehlera uko kwavanoguma veibaiwa mukati mwenyama dzavo. Kudai ngechirwere chebesha mupengo umwe ngaumwe unenge akafukidza miro dzake kuti chisamubata.

Vanakadzi vanotore vana vavo veirumba navo kuzvibhedhlera kuti vaende kobaiwa zvitenda zvavanazvo zvinosise kuti vabaiwe veikura vagumeyo vana mukoti vanovhare miro dzawO veibaya ngemajekiseni.

Mukati mezvibhedheya vana mukoti voramba vakasimira ngubo dzekuti vasabatira zvitenda zvirikutenderera kudai nge beshamupengo. Umwe ngaumwe oema nepake apana neuchabatanana nyara ngendaa yekutya kufa ngechitenda ichi.

Zvitenda zvebesha mupengo zvakaita kuti vantu veshe vana varumne ne vana kadzi nevano shandiswa muzvibhedhlera vahambe vakavhara miro nemadziso awo kuti vasabatira zvitenda zvevamweni muntaraunda mavano hamba.

Nevanhu vanoshandira hurumende kudai ngemapurisa vobatwawo ngezvitenda mazuvano mukati mwenyama dzavo. Vorumba kuenda kuzvibhehlera uko kwevanosvika veibaiwe nayiti mukati mwenyama yavo kuti vabekwe mushonga vapo...

Zvitenda zvakawanda zvoramba zveibata veshe vangava vanakadzi kana vanarume. Vanenge vabatwa ndizvo zvakadai ngebeshamupengo ,voenda kuzvibhedhlera koorapiwa ngevanenge veihamba veiite izvi vakafukidza nemiromo yavo.

Anamukoti nemadhokodheya, veshe vanopfeka zvinovare miromo yawo kuti vasabatwa ngezipeshampengo. Vodaroko kudakarire mushando, vanoyita zuva ngezuva, veyitorwa nemifodo, veyironze kuti antu ngatipone tese.

Vana kadzi vakawanda nge nguva ino pande mwiri yavo nge nguva yavanozwe kuti unenge wapinde chitenda vanorumba vei ende mukati mwe zvibhedhlera voguma vei baiwa ne majekiseni kuti vakasire kupora.

Vantu vakawanda muntaraunda dzakasiyana vounganidzwa veironzerwa kudai ngezveutano veshe vaisa nenvana kadzi vanogara mukati mwezvihlayo zvawo veironzerwa ngevakazvifundira zveutano.

Anama nana baba vounganidzwa ngevanhu veutano apo pavanenge veironzerwa ngezvavanosisire kuita mukati mwenharaunda dzavo dzakasiyana maererano nezveutano kuti vagare vakagwinya vasingarwari

Vanohamba veironza ngezveutano vanozvita nguwa ngenguwa veitenderere miganga yakasiyana siyana veipa anhu nezvi bhuku zvekuti vaerenge, kuitire kuti vantu veshe vazwisise ngezvakanakire utano hwavo.

Vantu mumuganga voramba veironzerwa kudai ngezvavanosisire kuite mukati mwenyama dzavo kuti vasava nechinovapanda ngenguva iyo yevanenge veipona, vantu vanoite izvi varamba veihamba nguwa ngenguwa.

Vana vezvikora vodakara maningi veishambe nyara dzayo pamapombi anobudise mvura yakachena inoerera vamweni vakona vanoite yekumwa, vamweni yekugeza ndiyo, imweni yekushambise nyara veshe vopona muzvitenda.

Michini yakawanda yoramba yeibekwa mukati mwezvi bhedhlera, kuitire kuti ngenguwa inopindemwo vantu vanenge veirwara ngezvitenda zvavo, zvinoda kutanga zvaningirwa ngemuchini, vadetsereke ngekukasira.

Vana vadodori zvimajaha nezvimhandara zvodakara ngenguwa yezvinofundiswa ngezve utano zveisimudza nemuoko mudenga, kuratidze kuti zvirikudakara ngekufunda kwazvo kwazvinoita zuwa ngezuwa, chinowa chiro chakanaka mundaramo.

Tinobonga ntaraunda dzakawanda dzoise mvura yekupoza yakachena kuvantu vana veshe majaha nezvimhandara vorumba kuendepi kungochera mvura ngemingomo yavo vaguma vaonechera mvura yakachenayo.

Ngenguwa inoronzwa ngezveutano amweni anakadzi anofenda ari pamberi peanthu amweni anarume anenge ei paridza kuti anthu eshe anosisira kuva neutano eshe ana adoko neana akuru anenge akayaiya panoitwe izvi.

Vana vadoodori majaha nezvimhandara varikudakara ngenguwa yevanopuwa ngubo dzekupfeka, veironzerwa ngezveutano nezvevanosisirazve kuita, kuti vakure vakagwinya, vasingarwari mukati mwenyama dzavo.

Vanoita ngezveutano vanohamba mumuganga dzevantu vakasiyana siyana veidonhedzera mapirizi mukati mevana kuitire kuti vakure vaine hutano hwakanaka, vana vadodori veshe vanopiwa nemvura kuti vamwe.

Vanakadzi veshe nemhandara vobereke vana vavo kumishana veienda kuzvibhedhlera. Uko kwavanoguma veivarapisa ana mukoti vanorape vana vobetsera vana kurapwa nekunyora mukati mwemabhuku.

Zvimajaha nezvimhandara zvinodakara maningi ngenguwa iyo yazvinofundiswa ngezveutano uye nguwa iyo yazvinoramba zveironzerwa kuti zvinosisire kugara mwiri yazvo yakagwinya yeidakara nekurye zvinoake mwiri.

Zvinohamba zveironzwa peshe-pese kuti tinosisire kuti tigare tiri mukati mwekuziya utano hwedu hwakanaka. Kune avavo vanenge vasingazii vanosisire kuramba veifundiswa nekurambe kweitsvagwe vamweni vantu vanobetsera mukati mweutano.

Vanohamba veironza ngezveutano avaemi kuite mushando wawo mukati mwentaraunda dzakasiyana siyana vanohamba veizvironza veisiya nezvibangedra zvinoronza ngezveutano kuti muntu weshe paakagara aziye.

Vana vakawanda mu nharaunda dzetino gara vodakara maningi ngeku chere mvura pasinde ne mizi yawo vodakara zve ngeku chere mvura yakachena kuitire kuti vaone mvura yakanaka yeku puza nekumwa neku shamba ndiyo.

Vanodaroko varimukati memidhibano yavo yevanenge veironza kudai ngekuti vanhu vaone kupona kwakanaka, veimwa nemvura dzinotonhora nemabhotoro ema dhiringi nezvi bhuku zvekunyora zveshe zvavanenge veironza vanarume nevana kadzi.

Vanakadzi nevana vavo mumuganga vodaroko vakagara pamaponde veifungisisa kudai ngendaramo yavo inenge isiri kuhamba zvakanaka. Vakatengura neana awo pamarenje pawo kuri kuri kufunga kuti hino vodyei.

Nguva imweni kufunga kunombodzama mukati mwanakadzi. Vanogare pashi nevana vawo veyidaro kukarakadza kuti muno mukati mendaramo ndichayitemuraramirei. Asi tinozobonga kuti vanoramba veyifundiswa.

Vanakadzi nevanarume voramba veidaidzirwe kumudhibano iyo kwevanenge veironzerwa ngemakurire avanosisire kuita akanaka. Vanopuva nengubo dzakona dzekupfeka kuti vadakarire upenyu hwavo mukati mwekukura vasasangana nemadambudziko.

Vezveutano vanokurudzire vantu vakawanda maningi mukati mwentaraunda kuti vaziye chakanakire mwiri yawo nekushanda kwendxondo dzawo nekurambazve veidaro kuti vantu vasafunga maningi munguwa dzeshe.

Zvibandera zvinoronza ngekukura kwevana zvinonamirwa peshe-peshe munharaunda kuitire kuti veshe nevanodarika vaerenge vazviziye kuti zvakanaka kuchengetedze vana nekungwarire utano hwavo.

Vanamai nevana vavo vanoti vaguma mukati mezvibhedhlera vanotange kuronzererwa ngezveutano wavo nezvevanosisire kuita ngenguwa yevanenge veingwarire vana vavo nezvavasingasisiri kuita kuitire kuti zvisakuwadze vana vavo.

Kanyi uno nharaunda dzakawanda dzanazvo zvibhedhlera zvinokurudzirwe kuti zviakwe kuitire kuti nguwa inorware vanhu vasaneseka kuramba kuenda kuzvibhehlera zvekuretu, varapirwe padhuze zvitenda zvavo zvivachipire.

Zvimweni zvibhedhlera mazuwa ano zvonasirwa zvakanaka kwemene kuitire kuti nevanogumepo vaone kurapike zvakanaka veipora zvosimwe nezvisarara zveinyorwa nemapati anosise kuhambirwa acho.

Zvibhedhlera zvakawanda zviri kuakwa munharaunda ngenharaunda dzinogare vanhu, kuri kuitire kuti vanhu ngenguwa yevangade kurapwa mukati mwemwiri yavo, vaone kurapika ngekukasira pasina matambudziko ekufa kweanhu akawanda.

Vanakadzi nevana vavo voende mukati mwezvibhehlera mune avo vakafunda ngezveutano vanoziyazve nekuringira zvitenda zvevana voguma vovarapisa vana veihlowiwa vana veionekwa kuti zvitenda zvavo zviri papi.

Vana vadodori votorwa kuendeswa mukati mwezvibhedhlera ngenguwa iyo nyama dzawo dzavanenge veipanda. Anamai vakhona vodaroko kunyengerera vagumemwo kuti vana vatende kurapiwa nganamukoti zvakanaka.

Vanhu vakawanda mazuwaano, vorumba maningi kuenda kuzvibhedhlera ,ngeiyo nguva yavanozwa mwiri yavo yeipanda. Apana ucharambire mukati mwemuzi. Wagumeyo wodetsereka ngekukasira weipora.

Ndau ngendau dzinokurudzirwe kuvake zvibhedhlera zvekuitire kuti ngenguwa yavanozwa mwiiri yavo ichipanda, varumbe vaende kuzvibhedhlerayo korapiwa. Vangaa vanarume kana vanakadzi, voguma veigara nepabanze veipinda umwe ngaumwe.

Ndau ngendau dzonge dzeitarisirwa kuti dzinge dzeiaka zvibhehlera zvakakura zvinoita kuti ngenguwa imorwara vantu vemundaumwo veshe varumbe vaende zvezviri. Voguma vodetsereka mukati mwekupona nekunasira mubhedha yekuti vaate.

Nharaunda dzakawanda mazuwa ano dzobekwe zvibhehlera zvinoite kuti vanhu varapike zvakanaka ngenguwa yavanenge veipanda mwiri dzawo mukati mwezvibhehlera umwu mwobekwazve nemitombo yakawanda yakasiyana inoenderana nezvitenda.

Majaha nemhandara veshe mazuwano vode kuita basa rehwudhokodheya voende kuzvikora zvederayo kwavanoguma veifundiswa veipfekedzwa nengubo dzakona dzavanozosisira kuti vapfeke ngenguwa yavanenge vooshanda

Madhokodheya vari mukati mwezvibhedhlera vofundise vamweni vavo vanenge vachiri kufundira kuite madhokodheya kuitira kuti vazobudemwo vonase kuziye zvavanosisire kuita, apo pevanozorape vanhu ,vari kumakanyi.

Vana vedu mazuva ano veshe majaha nemhandara vorumba veiende kuzvikora zveutano kofundire mabasa echidhokoteya. Vasvikeyo vanopfeke ngubo dzinenge dzakatodzana dzekuchena veishanda zvakafanana.

Vanakadzi vakawanda voramba veifundiswa ngezveutano kuti vazokona kuti vapinde mukati mezvibhehlera vazorape vantu vanenge veirwara ngezvitenda zvakasiyana-siyana, vanoite izvi vakapfeka nengubo dzakona.

Kuzvikora zvederayo kunofundiswa vanhu zvakasiyana-siyana. Kunofundiswa vanhu nemishando yevanosisire kuzoita. Kunofundiswahe vanhu kudai ngekupona kwago mundaramo, ngenguwa yavanobveyo vanenge voziye zvakawanda.

Vandu vakawanda vanohamba veyironzere ngezvewutano mukati mwezvibhedhlera umu veyifundiswa zvavanosisire kuita nemashandiro avanosisire kuita ngenguva inopindemwo vatenda veshe vana kadzi nevana rume vobetserwa.

Vanohamba veironza ngezveutano hwakanaka mukati mevantu, vanozviita nguva ngenguwa. Vanopinda nemumuganga munogare vantu veivaronzera. Vanopfeka nehembe dzakhona dzinenge dzakafanana dzakanyorwa mabizo avo.

Vanohamba veironza ngezveutano varikudetsere vanhu mukati mwemuganda ngekuti voteerera mizi ngemizi vakapfeka ngubo dzinokhomba kuti ngeveutano uye kuti vasabatire zvitenda mavanenge veihamba.

Mabhuku anoronza ngezvekuti vantu vanosise kugwarire vana nekubara kwakanaka anoramba einasirwa eipuwe vantu nguwa ngenguwa peshe peshe kuti vanakadzi veshe vagare vachierenga vamaziye.

Vanthu vakawanda vanohamba veifundiswa nekubairwazve ngezvitenda izvo zvemaronda zvinobuda mukati mwehope dzevanthu nezvinozvikonzera vanobairwe kuti zvisavabata zvitendazvo ngokuti hazvina kunaka.

Zvirwere zvemapundu anomere mumwiri weshe wevantu zvoramba zveireketwa ndizvo zvoramba zvee zveikurudzirwe vantu kuti vazviziye kuti zviriyo uye zvino sisire kuti zvibayirwe kuti zvipere zvisava bata.

Zvibhedhlera zvakura zviri kuakwawo mundau dzakasiyana-siyana. Kuri kuyitire kuti vanhu vakawanda veshe vanenge vane zvitenda zvavo, vanobva ndau dzekuretu, vaone pekupinda veyiata veyirapirwa kusvikara vapora.

Ntharaunda ngentharaunda dzoramba dzeikurudzirwa kuti dziake zvibhedhlera mukati mwadzo kuitira kuti ngenguwa inorware vanthu vemunharaundemwo vm vasaneseka kuenda kuretu vakwanise kubatsirwa padhuze.

Mitombo yozara mukati mwezvitoro nemukati mwezvibhedhlera inenge ine mazina akasiyana siyana anorapazve zvitenda zvakasiyana siyana, ngenguva inopindemo vantu kude kundotenga vatamiwe vanoda.

Zvibhedhlera zvekumataundi zvinoakwe zvakanaka zveibekwa nemaruwa. Zveiakwe zvepamusoro nezvepashi kuitire kuti zvikone kutora vantu vakawanda vanorwara zvitenda zvakasiyana siyana ngenguva imwe kuitira kuti veshe vadetsereke.

Anakadzi neana rume anoenda kuzvibhehlerayo korapiwa voguma vogara umwe ngaumwe veironzerwa ngezvitenda zvawo. Navo veidarokwo kubvunzisa kudai ngezvavanozwa mukati memiviri dzavo vanonyora veinyora mukati mwemabhuku.

Vanakadzi nevana vavo vadodori vorumba veienda navo mukati mwezvibhedhlera iyo kwavanondoronzerwa ngezveutano nezvavanosisire kuita kuitire kuti vana vavo vakure zvakanaka vasakura veirwara mukati menyama dzavo.

Mibhedha yakawanda inobekwa mukati mwezvibhedhlera nema mosikito neti, kuitire kuti ngenguwa inopinde vantu veide kurapwa mukatimwo vaone pekuwata nechinovafukidza kuti vasarumwa ngenhunga.

Vanamai nanababa veshe voenda mukati mezvibhedhlera ngenguva iyo yavanenge veida kudetserwa nekuona hama dzawo dzinenge dzeirwara ana mufundisi voguma nezvipo zvekuvapa.

Veshe vanopanda mwiri yawo vana kadzi vanorumba veienda kuzvibhedhlera kohloiwa nana mukoti vagumeyo Kuti vasabatira zvitenda zvavanga dhibana nazvo mukati mezvibhedhlera kuti varapiwe.

Zvibhedhlera zvooneke muntaraunda dzakasiyana vana kadzi nevana rume vohamba beiende zvibhedhlera mapato anogume kudhuze nezvibhedhlera onasirwe zvakanaka nezvibhedhlera zvakhona zvoakwawo zvakanaka zvinodadisa.

Ntaraunda dzakawanda mazuvaano dzeshe dzoita zvibhedhlera zvakakura zvakanaka kuitire kuti vantu ngenguva yavanosvika vangaa vanakadzi nevana vavo vaone kurapika ngekukasira nevana.

Munharaunda dzakawanda mworamba mweiakwe zvibhedhlera zvakakura, zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vangadai veizwe mwiiri yavo yeipisha kana kupanda, varumbe ,vaendeyo koohloiwa. Mukati mwechibhedhlera umu, mobekwa nezvisarara zvekudzororera.

Muntaraunda dzakawanda mwovake zvibhehlera zvakakura zvinobekwa nemovha dzinoitire kuti ngenguva iyo vantu pavanorwarisisa veida kutakurwa kuendeswe kune zvimweni zvipatara zvikuru zviite nyore mukuhamba.

Ngenguwa yekurapwa anamai nanababa majaha nemhandara vana vadoko varapwa veshe vanogara pabanze veiemere kupinde mukati umwe ngaumwe ngenguwa yake painenge yakwana.

Vana vakawanda voende kuzvikora kofundire mishando ngenguwa yevanopinda mukati mwezvibhehlera vanopfeka nengubo dzakona dzekuchena dzinooneka kuti ngevanoshande muno vanorapa zve vantu vanorware mwiri.

Zvibhedhleya zvakasiyana zvirikuakwa maningi mukati mwentaraunda dzevantu zveshe zveidetsere vantu ngenguwa yavanoguna veide kurapiwa zvitenda zvavo, vantu vakawanda vari kudakara ndizvo ngekuti nekufa kwadzakira.

Vanakadzi mukati mwezvibhedhlera vanoungana mangwanani ega ega veironzerana zvavanosisa kuita pabasa pawo zuwa risati ratanga . Vapedza kudaro umwe naumwe unozoenda kwake achiende kooita mushando waanonge aronzerwa .

Vanakadzi vanowata mukati mwezvibhehlera ngenguwa iyo mwiri yavo unenge yeipanda vona vakazvifundira vana mukoti vanozohamba veidetsera vamweni vakhona vanoturikwa nemadhiripi.

Magaba euchi, magaba emasamba zveshe nemakapu zvinonga zvirimwo mukati mwezvibhedhleya nemitombo nevanozvishandisa anamukoti vanenge vanazvo vantu veiuya veidetserwa ngemumawindo.

Zvibhehlera zvinosiyana ndau ngendau. Dzimweni ndau dzine zvibhehleya zvakabakura maningi zvapedzepo zvonaka mukati mwazvo moitazve mwakawanda mwekuti vantu vanopinda vane zvitenda umwe ngaumwe ane pekuenda.

Madhokodheya voungana musiwo mekuchema apo pavanenge veichema umweni wavo unenge wafa wodaroko umweni wavo kukwira mumovha veimuperekrdza mundau iyo yanoda kuenda kozorerera veibeka nemaruwa pamusoro pebhokisi.

Ana mai nana baba vanorwara ngenhenda dzemakumbo ngenguwa yavanoguma mukati mwezvibhedhlera vanodetsereka maningi veipuwa zvihlayo zvekuti vagare vahambe nazvo zvakanaka vadetsereke mukupona kwavo.

Vanakadzi nevanarume vopfeke ngubo dzinodziya veienda kuzvibhedhlera voguma votange varingirwe ngazi kuti adzizi kukwira here kana kuti kudzaka ngeavo vanenge vakashandire mushando uyu.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvoramba zveiwanda ukahamba peshe peshe unodibana nazvo. Kuri kuitira kuti vanthu vaone mitombo ngenguwa yevanoida uye nemukatimwo mubikwe mitombo takawanda inotengeswa.

Mukati mwezvibhedhleya mwotengeswe mitombo yakasiyana siyana iyo inenge ichiitire kuti vantu veshe vanenge vanezvitenda zvavanozwa mukati mwenyama dzavo vadetsereke ngenguwa iyo yavanozwe kupanda vasave nemutombo wavanotama.

Mundau dzega dzega mwoakwe zvibhedhlera zvakarura nezvidoko, zvinoitira kuti zvidetsere vantu munguva yavanoda kurapiwa. Vanarume venharaunda vooneka veima ema kuitira kuti zvibhedhlera zvavo zvinake.

Vanhu veshe vanorwara vanoende kuzvibhedhlera. Ngenguva yavanogumeyo vanoradzikwe pamibhedha inenge yakasisira, inoite kuti zvirwere zvavo zviite zvakanaka vopedzepo veiiswe nemichini yekuvarapa.

Vantu veshe ngenguwa yevanoguma mukati mwezvibhehlera vasati vaitwe zvimweni zviro vanotanga varingirwe ngazi dzavo ngemichini irimwo mukatimwo kuti adzizi kukwira ere kana kuti kudzaka vozona kudetserwa zvitenda zvavo.

Vaisa nevanakadzi veshe vorumba veinda kuzvikora kofundira ngesveutano voguna vofundiswa nemadhokodheya anenge akapedza kudhaya ngenguwa yavanopinda muzvibhehlera avaneseki.

Vana kadzi ngenguwa yavanoenda mukati mwezvibhedhlera korapiwe mwiri yawo inenge yeipanda vasati vaite chimweni chiro vanobekwe muchini inoyaiwa ngemadhokodheya veide kuzwe kuti chiini chingadai cheinesa.

Vana vadodori majaha nemhandara veshe voramba veironzerwa kudai ngezvekuita vaone kukura veita mukati mendaramo dzavo. Vanopfekedzwa nengubo dzakafanana kuti vaonekwe ngevantu munharaunda kuti ndivo vanozviita.

Vanakadzi vanorumba veiende kuzvibhehlera ngenguwa iyo mwiri yawo inenge yeipanda, vagumeyo vanopuwe nezvinobekwa mukati mwenyara dzavo zvinenge zveiningira kuti ngazi dzawo adzizi kukwira maningi ere kana kudzaka.

Vanhu vakawanda vorumba kuende kuoite mabasa ekushande muzvibhedhlera. Umwo kwavanoguma veifundiswa ngezvekukone kurape vantu. Veifundiswazve ngezvekukone kutaura ngevantu ngenguva yavanosvika...

Vanarume vogara pashi veibata nemisoro yavo veidaroko kukarakadza kudai kudai nendaramodzavo kudai nezvitenda zvavanenge veizwa ngenguvayo. Veidusa nemagirazi avo avanoonesa kuri kufunda kuri hino vochita murapirwei.

Vanakadzi voramba veipfeka zvinoite kufukidze miro dzavo nemiromo dzavo kuti vasabatwa ngezvitenda, zvebeshamupengo zvinodai kuhamba mukati mwevanhu, uye vanoendahe nekunemadhokodheya koozwa ngezvemwiri yavo.

Aisa naana kadzi orumba kuenda kuzvibhedhlera ngenguwa iyo ana kadzi awo anenge atonha mimba oenda kuzvibhedhlera koonyoresa oguma oronzerwa zveanosisira kuita ngenguwa inenge yakatakura mai mimba.

Vanakadzi vanoti vaguma mukati mwechibhedhlera vasati varapwe zvakawanda, vanotanga vabekwe muchini unoningire kukwira kwengazi nekudzaaka kwayo, kuti vazoone murapire wakhona, nemaphirizi evanosisire kuzovapa.

Vaisa nevanakadzi vanorapwa mukati mwezvibhedhlera vanotapwa zvitenda zvakasiyana zvavangazwa mukati mwenyama dzao vanotorwao nengazi dzeibekwa mukati mwezvibhotoro kuti dziende koovhenekwe kuti chiini.

Mukati mwezvibhehlera zvakakura munobekwe michini yakakurawo inoshande zvakawanda nezvitenda zvakawanda. Vanarume vakafunda ngezvemichini iyi voramba veironzerana mashandisiro avanosisire kui.

Vane madziso anopanda vanodaidzirwa muzvibhedhlera kuti vogumemwo varapiwe madziso avo veipuwa nemishonga yakhona inenge yakasisa kuti idonhedzerwe kuitira kuti netsanga dzinenge dzirimo dzikasire kupora.

Vanarume vakawanda vakawanda vorumba veienda mukati mezvibhehlera kenguva yavanozwa muiri yawo kupanda .Vagumemwo vovata nepamubhedha iyo yavanenge veiningirwa ngevanokona ,madhokodheya veivabvunza nezvitenda zviri mumuiri yawo.

Michini yemakombiyuta nemichini imweni yakasiyana siyana, yoramba yechibekwa mukati mwezvibhedhlera, kuitire kuti ngenguva inopindemwo vanhu vechide kurapwa mumati mwemwiri yawo vaone kudetsereka ngekukasika.

Michibhedhleya munobekwa ngenayiti dzakawanda dzinoite kuti vantu ngenguva yavanode kupindemwo vanewo kudetsereka ndidzo. Vanobekwazve nezvibhotoro nemichini zvinoshanda mwukatimwo ngenguwa yekuda kuporese vantu vanorwara.

Muchini yakasiyana siyana nemabizo ayo nekukura kwayonnekushanda kwayo inobekwa mukati mezvibhehleya imo munoitirwa kuti nenguva inopinda vantu veida kurapwa vanotanga vaningirwa ngazi dzavo nezvitenda.

Majikiseni akawanda onasirwa achibekwa mukati mwezvibhedhlera kuitira kuti ngenguva iyo inopinde vanhu vaine zvitenda zvavo zvinode kubaiwa zvisanesa. Vatorerwe mitomboyo vachibekwe mukati mwenyama dzavo kuti vakasire kupora.

Muchini inoshandiswa mukati mezvibhedhlera umwo munoitwa basa rekuringira antu ngazi dzawo yoramba yeibekwa mukati mezvibhedhlera zvakakura kuitira kuti zvidetsere vantu ngenguva yavanopindamo veida kurapiwa .

Muzvibhedhlera munobekwawo nemichini yakawanda. Imweni yakhona inoningire maditi evantu yeitsvage zvitenda zvinenge zvirimukati mwemaditi, kuitire kuti muntu oorapwa aoneke marapirwo akhona.

Mitombo inodetsere vantu ngenguwa yevanenge vasati vaona kurapwa kwakakura inobekwe mukati mwezvibhokisi, yeihambiwa nayo ngevanokone kuishandisa. Kuitire kuti panokuware muntu vaone kudetsereka ngekukasira.

Mukati mwezvibhedhlera munobekwa nemafiriji anoitire kuti angwarire mitombo inopindemwo nengazi dzevantu neveti dzevantu dzinotorwa. Dzinenge dzeide kuningirwa zvitenda kuti zveshe zvioneke zvichizobuda zvirizvo.

Vanhu voramba veitorerwe ngazi dzawo dzeibhekwa mukati mwezvibhodhleya kuti dziende koningirwa ngenguwa iyo mwiri yawo inenga yeipanda maningi mukati mwezvipatara vamweni vakhona vanotorerwa neweti dzeindoningirwa.

Zvinenge zvine mitombo nemuchini nemajagi akona ekuise mitombo zvese zvinobekwa mukati mezvipatara kuitira kuti nenguva yazveda kushandiswa apo vatenda vanenge vauya zvionekwe zviri ngepadhuze apo vakasike kurape antu.

Michini yakawanda nema khombiyuta zveshe zvinobekwa mukati mwezvibhedhlera kuitira kuti zvidetsere avo veshe vanenge vapindemwo veirwara nyama dzavo uye kuva detsera ngazi dzavo dzinotorwa dzeipindemwo dzeiringirwa kuti adzina zvirwere ere.

Vanakadzi vane zvitenda zvavo zvemadziso vorumba vachiende kuzvibhedhlera kune avo vanenge vakazvifundira voguma vobekwa nepamuchiri veiringirwa kuti chinyi chingadaropo chichipanda ngevanogone basa ravo.

Vana kadzi vakawanda voramba veifunda avachadi zvekugara mumizi voenda kuzvikora kundofundira zvekuzoningira mapapu evantu mukati kuti chini chinenge charwadza veizotora nemuchini veizokona kuzozvi.

Mukati mwe zvibhedhlera muno bekwa ne mitombo yakawanda ne michini yakawanda inoshandiswa nge vantu vanenge varimwo kuti vaone kurape vanhu muno bekwa zvee nema sanitaiza ano sasaidze maoko kuti asa batire zvitenda.

Nevanorwara madziso vorumba kuenda kuzvibhedhlera uko kwavanoenda kohloiwa madziso awo kuti aapandi ere uye kuti chiini vhingadai chiri mukati vona vakagunda ndizvo veiningira ngepamuchini kuti zviini zviri kuitika.

Michini inoningire vanhu mukati mwenyama dzavo ngenguva yavanogara. Nemafiriji anobekwa ngazi dzevantu dzinotorwa kuti dzirambe dzeitonhorera. Zveshe izvi zvinoramba zvirimwo mukati mwezvibhehlera kuitira kuti vantu vadetsereke.

Vanakadzi voenda nevana vavo mukati mwezvibhedhlera ngenguwa iyo mwiri yavo peinenge yeipanda vagumemwo vanobaira majekiseni vovabaira nemitombo mukati kuti vakasire kupona.

Vana kadzi veshe vanenge vane mimba vanoendeswe mukati mezvi bhehlera vanoperekedzwa ngea isi avo munguva iyi vanouyazve veionekwa tinobonga nekuti voshe vanobara zvakanaka zveibuda kuende kuma mizi.

Anakadzi akawanda odakara maningi ngenguwa iyo yeanenge abara ana awo, eiabate pamaoko pawo eizwe kudakara mukati mwenyama dzavo, kuti vabatsirika zvakanaka mukubara vana.

Vana vadodori veshe voende mukati mwezvibhedhlera nana mai avo. Kuende korapiva ngenguva yavanosisire kuti vabaive majekiseni. Vona vanochema havo asi vanorapa vanoramba veiita kuti vapone.

Anakadzi anodakara maningi ngenguwa iyo yaanobare ana awo mukati mwezvibhedhlera zvakanaka vanodakara maningi veitenguriswe vana vavo veipetuka navo kumamizi veshe vakapona zvakanaka mukubara.

Muzvibhodhlera mune michini yakasiyana siyana heinosiyanezvo kuitire nezvirwere zvakona zvinenge zvine vantu zvinenge zvakasiyanawo ngenguwa yavanopindemo vanoda kuringirwa zvirwere zvavo vapore.

Michhini yemuzvibhedhlera, inobetsere vanthu vakawanda, ngenguwa yakasiyana-siyana, ngenguwa inopindemwo vanthu vanezvitenda zvavo, vanobekwe michhiniyo yeiite kuti ngazi dzihambe dzihluzwe, vanthu vabudemwo vapora.

Makomba norashirwa marara echiyungu anonasiirwa eibekwa mukati mezvibhedhlera kutira kuti ngenguva inenge irimo vanhu vanenge veide kurasha marara vanorasha pakanaka pakavharika pasinganhuwi.

Vantu vakawanda vobetsereka maningi ngezvibhokisi zvinogare mitombo yekuti kana kudai vanyakuvara ngenguva yavanenge vachitamba mitambo vari mukati mwezvikora kana mumizi .Vakasike kuzvirapa ndiyo vasati vaende kuzvibhedhlera.

Mitombo inouswa makawanda imweni yakona munotonhorera makaita kunge zvibhokisi asi makanasirwa kuti ngenguva inorengwe mutombo unoramba weitonhorera kuti paunoda kushandiswa ushandisike.

Zvipanera zvemukati mwezvibhehlera zvinoti zvakashanda nguwa yakati kuti vanozvitora veizvibeka mukati mwemuchini umwo mwezvinomboende kuosukwa nekunobikwazve panyuwani kuti ngenguwa yezvinobuda zvibude zvisina zvitenda.

Munobekwe marara nekushambire nyara, mweshe zvinoiswemwo mukati mwezvibhedhlera kuitire kuti vantu vaone zvekushandisa zvakanaka. Midziyo iyi inodetsere vantu vakawanda nguwa ngenguwa.

Maphepha anoshandiswa mukati mwezvibhedhlera ekuitire kuti kana muntu achinge akuwara aone kunamiwa ndiwo, kana kuti vanode kurumba kuenda kuchimbuzi vapuwe. Zveshe zvoramba zveibekwemo kuitora kuti vatenda veshe vadetsereke.

Michini inovheneka vantu zvitenda zvavo zvakasiyana-siyana, imweni yakona inoringire ngazi, imweni yakona inoringire nemakumbo avo yorambairimwo mukati mwezvibhedhlera. Kuitira kuti nguva inopindira vantu vabetsereke.

Vanobara vana vavo vanenge vesingakoni kuhamba veirwara ngezvitenda zvemarenje voramba veinasirirwe zvihlayo zvokuti vagare mukati mwezvibhehlera nekupuwa kunyangwe dai varimukati mwemizi dzawo kuti vaone kuhamba.

Mishini yemuzvibhedhlera inosiyana ngemazita ayo. Imweni inoite mishando yekuningira hana dzevantu dzinenge dzeipanda, imweni inoningira ngemadziso. Imweni inovheneka nzee asi yeshe iri michini inobatsire antu.

Zvibhedhlera Zviramba zveida michini yekuti vantu vashandise ngenguwa yavanopindamwo veida kurapwa zvitenda zvakasiyana siyana zvimweni zvakona zvinenge zviri zvekuningira zvitenda zviri mukati zvisingaonekwi nemadziso.

Mukati mwezvibhedhlera munobekwe zvigero zvakasiyana siya zvinenge zvechiite mishando inenge yakasiyana asi yeshe iri mishando yekuti vantu vacheke zvitenda zvinenge zviri mukati mawo ngenyama dzinenge dzakaora kuti varapwe.

Zvigero mapanga nereza zveshe nesvipanera zvobekwa nemukati mwezvibhedhlera nguwa ngenguwa zveipuwe vantu zvibhedhlera kuti zvishandise ngenguwa iyo inopinde vatenda vanenge veide mudzi.

Michina inoonekwe muzvibhodhlera imweni yakhona inoitemishando yekuringire ngazi dzeantu yeidzisuka yeibise zvitenda zvinenge zviri mukati yeihluzwa kukwira nekudzaka mutakatiro weshe wezuwa.

Mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswemwo. Imweni yakona inenge iri zvihlayo zvinoitirwe kuti avo vangadaroko veipindemo vane zvitenda zvemakumbo vawane kugara veisundwa kuti vadetsereke mukuhamba.

Michini yakawanda inobekwa mukati mwechibhedhlera nguva ngenguva. Kuitire kuti idetsere vanhu vanenge vepindemwo vanenge vane zvitenda zvinenge zveide kuningirwa pairi. Kuti ngenguva yevanorapwa varapike zvakanaka.

Michini yekuti vantu vagare vakahamba yakadai ngezvihlayo kune avo vanenge vapinda mwukati mwechibhedlera vasingachakoni kuhamba vega zvakanaka, inoramba yeibekwemwo kuitire kuti vantu zvivaitire nyore ngenguwa yevanopinda.

Zvibhedhlera zvakakura zvinoiswawo nemichini inenge yakakura mukati mwazvo, zvinobekwawo nemichini inoshanda zvakawanda zvinoite kuti vantu ngenguwa yavanopinemo nezvitenda zvavo vabetsere ndiyo.

Imweni midziyo yemuzvibhedhlera inodhibanise iyo inobekwe ngazi kana kuti weti kana kuti makororwa ngenguwa inopindemwo munthu mwiri wake weipanda vanenge veide kuhloya kuti chingaa chiinyi chinopande munthu.

Mukati mwezvibhedhlera munooneka midziyo yakawanda. Imweni yakhona inoshanda zvekuti kudai mirenje yanyaguka ngenguwa iri inenge ichihamba muntu, oguma akaisirwe mirenjeyo unohamba zvakanaka.

Vanonasire zvibhotoro zvekubeke mitombo inenge yatorwa vantu mukati menyama dzavo dzingava ngazi kana weti nezvimwe wo voramba veyi zviita veizvibeka mukati mezvibhedhlera kuti zviwane kuita mushando yazvo yakanaka.

Mukati mezvibhedhlera munobekwa michini yakasiyana siyana yeshe inenge ichiitankushando wekudetsera vantu ngenguwa yavanopinda veiraoa matenda zvitenda zvacho zvakasiyana siyana imweni yakona yeiporesa vantu.

Mitombo inoramba yeigadzirwa nguwa ngenguwa mukati mezvibhedhlera, kuri kuyitire kuti pasaa neanotama mutombo wake ngenguwa yaanozwa chitenda chakasiyana necheumweni, izvi zvinodetsera vanhu vakawanda mukupona.

Vanonasire maphirizi varikukona maningi mazuwano, ngekuti varikuitire vantu veshe vanopande mwiri dzawo kuti vakasire kupora, ngenguva yevanoamwa maphirizi aya, uyewo maphirizi akhona arikudetsera maningi mukurapa.

Mitombo yechiyungu irikunasirwa mazuva ano, kuitire kuti vantu veshe vanenge veida kudetsereka kudai ngezvitenda zvavanenge vanazvo mukati mwenyama dzavo. Vaone kotenga mukati mwezvitoro vadetsereke.

Vanonasire mitombo yechiyungu vanoramba veiita basa ravo rekunasira mitombo inorapa vantu vakuru nevana vadori-dori veshe. Ngenguva iyo yavanozwe zvitenda zvakawanda vantu veirumba veienda kotenga veibetsereka ndiyo.

Vanhu vakawanda vodetsereka kudai ngemitombo yemadziso ngekuti ona madziso akatanga kurwadza aarapiki pasina mitombo wawo, asi tinobonga ngekuti mitombo yacho yoonekwa inorapa.

Maphilizi anoramba einasirwa ekuti adetsere vanhu mukati mwekupona. Anosiyana ngemazita awo, ngemashandiro awo. Anosiyanazve ngekuwanda kwaanenge akaite mukati, zvichienderana nechitenda chinenge cheide kurapwa.

Vanhu vakawanda mazuwa ano vode mitombo yechiyungu, avachadi mitombo yemushango ngekuti vanoti inenge isina kunyorwa kuti inorapei uye kuti inoite mushandisirwei mukati mwekurapa mwacho.

Mutombo inoite kuti vanhu, kudai vakanyamborumwa ngenhunga vasapanda mukati mwenyama yavo, yoramba yeinasirwa, vanhu veipuwa veimwa nguva nenguva, kuitire kuti vanhu vasarwara ngechitenda ichi chemarariya.

Mitombo yakawanda inoramba yeinasirwa kuitira kuti ngenguva inozwe vanhu mundani kurwadza amweni anenge einesakan nekugaya mukati mematumbu awo vazomwa mitombo inotengeswa wakasike kupora.

Mitombo yechiyungu inoramba yechinasirwa nguwa ngenguwa kuitire kuti vantu vakawanda vaone kudetsereka ndiyo ngenguwa iyo yavanenge veipande mukati menyama dzawo, weita kuti pavanogume kuzvipatara vatenge vadetserwe.

Maphirizi anonasirwa ane mazita akasiyana-siyana, uye anorapazve zvitenda zvakasiyana-siyana. Asi tinobonga ngekuti veshe vanoshandise maphirizi aya, vanobatsirwa mukati mwezvitenda zvavo.

Mitombo yechiyungu inoramba ichinasirwa nguwa ngenguwa, iyo inoite kuti idetsere vanhu vakawanda mukati mwenharaunda nekugara nekupona, apo ngenguwa inozwe vanhu zvitenda, vorumba koitenga vechimwa veipora.

Mapirizi akawanda odotsere vantu mukati mendaraunda dzatinogara ngekuti zvitenda zviriwanda asi ngekuda kwekuti mapirizi arikuwandawo vantu vazhinji varikudetsereka mukurapa zvitenda zvavo zvevanenge veizwa.

Mitombo inoramba ichinasirwa nguwa nenguwa kuitira kuti vantu vaone kudetsereka ndiyo mukati menyama dzavo ngekudaro akuna vantu vakawanda vachanyanya kurwara kana kuneseka mazuwa ano ngekuti mitombo yawanda.

Vanu vakawanda mukati mwezvikora vanohamba veitorerwe ngazi dzavo. Dzeiiswe mukati mwezvibhodhleya kuzoitire kudetsera avo vanenge vazopinde mukati mwechibhedhlera vasina ngazi yakakwana mukati mwenyama dzavo.

Mitombo inoramba yechinasirwa yeisiyana ngemazina ayo ngezveinoshandazve. Yeisiyanazve ngekuwanda kwayo nendau dzeinoonekerwa asi vanhu vakawanda varikudetsereka maningi mazuwano ngemitombo ino.

Zvidumbu zvemvura zvinoite kuti vantu vagwinye mwiri yavo iyo ngenguwa yavanenge vapinde muzvibhedhlera veirwara, zvoramba zveinasirwa nemvura yakona inenge ine mutombo yoramba iripo yakawanda kuti vanhu vadetsereke.

Mararanje otorwa einasirwe mitombo yemazuvaano eyiiswe mukati mezvibhokisi vantu veizoti vazwe mundani voguma votora vomwa ngemvura dzakona kuitire kuti vakasire kupona mukati mwekurwara kwavo.

Vana vedu havachadi mitombo yetakakura teimwa vode maphirizi ona sehwa mazuwano kudai echinyadhura ndiwo ovoda ngekuti anotapira kuamwa kubeni ona eizorapa nezvitenda zveshe zvevanenga veizwa mwukati mwenyama dzawo.

Vanonasira mitombo vanoinasira veiibeka mukati mezvibhotoro veinyora nemazina ayo veinyora nemamwirwo einosisira kuita. Veinyorazve kuti ndaanani vanosisire kuimwa vangaa vasharuka kana vadoko.

Vantu vanonasira mitombo voramba veiite basa ravo rekunasire mitombo inorape vantu imweni yakhona inodururwa yakataunga mvura yotheiwa mukati mwezvibhotoro yodhibaniswa neimweni mitombo kuti inase kurapa vantu.

Mitombo yoramba yeinasirwa mazuwa ano yochinja chinja kubva kune yekudhaya yeitwa mapirizi awo anooneka yeirapa antu akawanda ichidiwazve munenge vana mukati mekumwa ngekuti anotapira kudarika mutombo.

Mitombo yemajikiseni inorambe yeinsirwa nguva ngenguva yeibekwe mukati mwezvitoro. engeserwe vantuvaeide kitutsirwa mvura mukati mwenyana dzavo, zvioneke zvori panzvimbo.

Mitombo yakawanda yechindau inoramba yechigadzirwa mazuwaano ichibekwa mukati mwezvibhotoro ichiite mabasa akasiyanasiyana imwewo yakona inorapa nemutsipa dzevantu dzinenge dzei panda.

Vantu vakawanda vodetsereka ngemitombo irikunasirwa mazuva ano yeibekwa mukati mezvibhodhlera. Mitombo iyi inesimba maningi mukurapa vanhu. Veshe vanenge vaitenga vanenge vanezvitenda zvavo zvakasiyana, vanokasira kupora ndiyo.

Mitombo yemazuwano inonasirwa peshe peshe. Inonasirwazve kuitire kuti vantu vawane kurapika zvitenda zvawo ngekukasira, nenguwa yawanode kurapika wanhu wasaenda veichema chema maningi varapike vapore.

Vana vadoko voramba veinasirirwe mutombo yavo yemazuva ano yekuti vamwe. Kuitira kuti varambe veikura zvakanaka mukati mwenyama dzavo. Nenguva iyo inopishe mwiri yavo vapive mitomboyo vamwe vasarwara-rwara kuti vakunde.

Vana vakawanda voramba veide mitombo yamazuva ano inonasirwa ngemararanje. Iyo inozoite kuti ngenguva yavanoimwa vanozwe mundani mwavo mweipora zvakanaka. Nemararanji akona anenge eitapira mukanwa mavo.

Mitombo yemaphirisi yoramba inasirwa nguwa ngenguwa. Ichinasirwa akasiyana kuitire kuti munhu ngenguwa yanoswika echide kurapiwa, mayererano ngechitenda chake awane maphirisi.

Vana vakawanda havachadi zvemitombo yechindau, vopere kude mapirisi enenge eigadzirwa, amweni akona anenge ari ekuuraya makonye mukati mwendani dzavo kuitira kuti vawane kudywe chikafu zvakanaka.

Mazuva ano koramba kweinasirwe mitombo yakasiyana-siyana inosiyana ngezvitenda zvakona zveinorapa. Ichisiyanazve nekuwanda kwayo ichisiyanazve nemazera einosisire kuti apuve, kubeni yeshe iri mitombo inenge yeirapa.

Vanonasira mitombo voramba veienderera mberi ngekuita basa rawo rekutora mbiti veigadzire kuti iite mitombo inoiswa muzvibhodhleya kuitira kuti vantu vadzore mwiri yavo vaaite makanda akanaka nekurapa mapundu

Vanonasire mitombo voramba veiita mishando yavo yekunasire mitombo yakasiyana-siyana. Imweni yakona vonasira ari ngemafuta ekudzora mukati mwemakanda evantu kuti eshe aserere atamike ngemapundu mukati mwavo.

Nevasinawo mare vane marw shomani vanonasirawo mitombo yawo inenge ichienderane nemare dzawo mitombo iyi vazoitenga vakaimwa vanopora nekukasira mitombo yoramba ichibekwa mukati mezvibhedhlera kuti idetserwe.

Vanonasira mitombo vanonasira Mitombo yavo veibeka mukati mezvibhedhlera amweni mukati mezvibhokisi kuri kuitira kuti ngenguwa iyo inoda vantu kurapiwa ionekwe iripo yakawanda yeinyira nemazina ayo kuti izikanwe.

Mitombo yechiyungu yoramba yeinasirwa mazuwaano, yeibekwa nemuzvibhokisi, imweni yakhona yeibekwa muzvidumbu, kuitire kuti ngenguva yeinodiwa vanhu vaione, vaitenge, vamwe, varapike ngekurumba.

Mitombo inonasirwa yakasiyana -siyana. Imweni yakhona anenge ari maphilizi imweni ari mafuta ekudzora imweni anenge ari majekiseni anobekwa mukati mwezvibhodhleya kuitira kuti ngenguwa inoguma vantu vaone kubaiwa varapike vapone.

Vana vamazuva ano havachadi kumwa mitombo yatakakura teimwa. Vode mitombo yonasirwe mazuva anobekwa muzvibhedhleya nekuti inenge yeiita nekutapira mukati mekumwa. Kubeni mweshe kunenge kuri kurapa kunenge kweiitike peiri.

Mitombo inonasirwa kuti vantu vadetsereke vanga vana vadoko kama vanhu vakuru. Aisa neanakadzi veshe vanodetsereka nemitombo inonasirwa yeiswe mukati mwezvibhohleya yeitengeswa.

Mitombo yechingezi inoramba yeinasirwa nguwa ngenguwa uechienderana nezvitenda zvinenge zvine vanthu zvavanozwa imweni yakona inobekwe mukati mwezvibhotoro imweni muzvibhokisi iri yekuti vana vadodori vamwe nenguwa yavanorwara.

Mitombo yoramba yeinasirwa yakasiyana siyana inoenderana ngekurape vana vadoko nevantu vakuru yechisiyana zvee ngezvitenda zvakona zvinozwa vantu, voramba veiinasire kuitire kuti vantu ngenguwa yavanoida vasaitama.

Mitombo inonasirwa inodetsere vanhu maningi ngenguva dzevanorwara, mukati mwenyama dzavo. Inoite kuti vanhu veshe vapone ngekukasira vanenge vaitenga, kufa kuite kushomani munyika.

Vantu vakawanda vodetsereka maningi mazuvano, kudai ngemitombo inonasirwa yeiiswe mukati mwezvidumbu kuti idzorwe, imwiwe. Zveshe izvi zvinoite kuti vantu vapore zvakanaka mukati menyama dzavo.

Mitombo inosiyana ngemazina ayo inogadzirwa mazuwaano. Inosiyanazve ngezveinoshanda, yeisiyanazve ngemapirwo einosisire kuitwa kuvanhu. Zveshe izvi zvinenge zveizodetsere kurapwa .....

Mitombo yechirungu inobetsera maningi kuvantu vakawanda. Inoita kuti vantu vanenge vane zvitenda zvavo vaone kurapika ngekukasira nguwa dzeshe. Inoita zve kuti vantu vasafa maningi mukati mwenyika.

Vantu vakawanda vohamba mumapato vayihambe mumarayini munogare vantu veyireketa ngezvehutano. Vanonga vakapfeka nenguwo dzakhona dzinenge dzakafanana dzinoite kuti nevanhu vano vanovawona vavaziye kuti ndivo vehutano.

Vana veshe vadodori vanorwara, voendeswe kuzvibhedhlera nganamai awo voguma vorapiwe ngezvitenda zvevanenge veizwa ngeavo vanenge vakafundire mushando wakhona, vana vokasika kupora.

Vanakadzi vanogara nevana vavo veshe vanenge veirwara vadodori vari mukati mezvi bhedhlera kuitira kuti varapiwe zvitenda zvavanenge veizwa nemanesi ngekukasira.

Vana vadodori vokurudzirwa kuti vange vane utano hwakanaka, veshe veienda kuzvikora majaha nemhandara veidetserwa kubhadhairwa mari ngehurumende kuti veshe vafunde vazokona kunyora nekuerenga.

Vana vadoridori vodakadzwa maningi vari mukati mezvikora vari veipuhwa macard ekuti vatambise vakagara pashi veidaroko veibatanidza kuti zvinake zvinasire Zita zvimweni zvonasira midhori yavanoda kutambisa.

Vantu vakawanda vanakadzi nevanarume vofundiswa ngezveutano vasati vabuda kubanze kuende korapa vari mukati mwezvibhedhlera veipfekedzwa nengubo dzakona dzekuti nenguwa yevanofamba vasabatira zvitenda zvevamwe.

Vanhu vakawanda mazuva ano vorumba veienda kuzvikora kwovanoenda kofundiswa kudai ngemushando wekuti vazoita ingaa yekushanda kuzvibhehleya vanenge veida kuzoziya zvemene zvinosira kuzoitwa.

Vakafunda ngezveutano mukati mezvikora vanoramba vechiita mishando yavo yekuhamba veifundisa vamweni veivaronzera zvakanakira kuite madhokodheya uye zvakanakire kuti vanhu vangwarire utano .

Vanofundise vana vanopfeka hembe dzavo dzakanaka veipinde mukati mwemakirasi veifundise vana vavo zvevanotarisira kuti vaite. Navo vana vakhona veizozviyaiya, veizobva voozvikona zvevanenge vazwi vai...

Anamai nanababa veshe vanoende kuzvikora kofundiswa kudai ngemishando yevanosise kushanda vamukati mezvibhedhlera. Ngekudaroko vantu veshe vanozodetsereka pevanopindamo ngekuti vanenge veinatsa kuzviziya.

Vanhu veshe vanopande mwiri voenda mukati mwezvibhedhlera umwo mwevanoguma vechibetserwa maningi uye ngekukasira veikasirazve nekupora ngeavo vanenge vakafunda mishando yakona yekuti vanenge veinyase kuiziya

Vana kadzi vanoenda kuzvikora kofunda voguma vofundiswa mabasa nguwa yanopetuka eizoshanda mukati mezvibhedhlera vanenge vokona kurapa vantu vakawanda nenharaunda vodetsereka vanhu vazhinji zvovaitira zvakanaka.

Vanakadzi voenda kuzvikora mazuwa ano, kofundire mishando yakanaka yekuti voopetuka vazoshande muzvibhedhlera, kudai ngekuzoduse mazino evanhu mukati mwemikanwa mwawo awo anenge eipanda ngenguwa yaanenge orwadza.

Vana vadoko, vasikakoni kurwara, vane zvitenda zvemakumbo, vopuwa zvihlayo zvekuti vashandise, zvinochovheka kuitire kuti vaone kuhamba kubva pavanenge vakaata veyienda pandau imweni.

Madhokoteya vanoramba veyi ita mishando yavo nguwa ngenguwavarimwo mukati mwezvibhehlera vechirape anthu akasiyana siyana, vangaa vaisa kana vana kadzi veshe vanenge vapindamo ngezvitenda zvakasiyana, veirapwa ndivona.

Vanakadzi vanoenda kuzvikora koofunda, vagumeyo vobveyo vooziye mushando wawo wechidhokoteya vozopetuka veishande mukati mwezvibhedhleya voonase kukone mabasa awo ekurapa vantu ngekukasira.

Vanoronza nezvekupera kwechitenda chemalaria vanoramba vachizvironza peshe peshe vanohamba munharaunda dzakasiyana veironzera vantu nezvavanosisa kuita kuti vasabatwa ngechirwere chemalaria ngekuti chona chouraya.

Ana mukoti mukati mwezvibhedhlera anoramba eite mishando yawo yekurape vantu veishandisa nemichini yakhona mukatimwo veizogara nepazvihlayo zvavo veidzorora kuti vaone kunyora zvavanenge varapa vatenda

Vanarume vanodhloka ngubo dzavo dzekushanda ndidzo mukati mwezvibhedhlera. Ngenguva iyo yavanenge veida kurapa vatenda. Kuitira kuti pavanobudemwo vasabatire zvitenda zvinenge zveipindemwo.

Mukati mwezvitoro munotengeswe mishonga mwoonekwa mitombo yakasiyana siyana inenge yeishande zviro zvinoite kurape vantu ngenguva yavanosisire kuti varapike nevanenge veyitengesa vakona voinyora nemitengo.

Vana mai vakafundira mushando wavo wekushanda muzvibhedhlera voramba veizviita ngenguwa iyo yavanopinda vatenda vakasiyana vanenge veida kurapa nezvitenda zvakasiyana. Vona voshandise ruzivo rwavo rwavakabva kuzvi.

Mazuwano akuchina kuti vanakadzi kana kuti vanarume, veshe nevanakadzi voende kuzvikora kofundire mishando yezvidhokodheya, ngenguwa yevanobveyo, vanenge vookone mishando yavo votoshande mukati mwezvibhedhleya.

Vantu mundaraunda vorumbe vaienda kuzvikora koshande mishando yekuzouya vaifundise vana ,vopetuka vonase kuiziya vainyora nepamabhodhi vaifundise vana kuti vazvizwisise.

Vana rume vanofundire mishando yavo nguva nenguva. Vanoifundira kuti nenguva yavanozoiita varimwo mukati mwezvibhedhlera. Vazonase kuziya zvavanosisire kuita nezvevanosisire kupa vantu kuti vantu vasafe.

Vana vemazuwa ano vorumba veiende kuzvikora vangaa vanarime kana vanakadzi kofundire mishando yavo kuti ngenguva yevanopetuka vaone kudetsere vantu mukati mwezvibhehlera vanenge vauya vane zvitenda zvakasiyana -siyana zvinode kurapwa.

Vanakadzi vakafundira ngezvemishando yavo vanoramba veidetsera vana mukati nwekurapa vanobeka nemichini iyo inotanga yoringira kuti ngazi yavo aizi kukwira maningi here kana kudzaka vasati varapa.

Vana mai nana baba majaha veshe ne mbandara vo unganidzwa vei ronzerwa zvinga enderana maererano ne mwiri yavo ne utano hwawo kuti vakure zvakanaka nge avo vanenge vaka fundire basa rakona reuzvi dhokodheya nguva dzeshe.

Vanarume vanoende kuzvikora kufunde mishando yavo ,kuti vanase kuiziya, kuitira kuti ngenguva iyo yevanopetuka veizoshande mukati mwezvibhedhlera, munoningirwe ngazi dzeantu vanenge voziye zvekuita.

Vana kadzi vanofukidza nyama yavo nekuti vanenge veitya kutonhorwa vapedzepo vofukidza memuromo yavo voende kuzvibhedhlera uko kwavanoguma veigare pazvihlayo veironzera vanoshanda muzvibhedhlera zvavanozwa.

Zvitoro zvakawanda zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana. Inoite kuti idetsere vantu mukati mwendaramo dzavo. Ngenguwa yevanopindemwo vasikazwi zvakanaka, vaone chekutenga kuti vamwe varapike ngekukasira.

Vanonasira mitombo yechiyungu avarembi kuite mishando yavo ngekuti vanoziya kuti ndiyo mitombo yodiwa ngevanhu vakawanda mazuvaano ingaa mutombo wenzee vanoinasira kuti ngenguva yaunonzwa nzee munhi unoenda kotenga.

Zvitoro zvemutombo zvinobeka mutombo yakasiyana siyana nemazina ayo nezvainoshanda zveshe izvi vanenge veiitira kuti ngenguwa inopindamo vandu veide kutenga vane zvitenda zvavo zvakasiyana vakasire kuona mutombo yavanoda

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinoita basa razvo rakanaka rekutengesa mitombo yakawanda zvinotengesazve mitombo inenge yakasiyana kuitira kuti munhu ngenguwa yaanopindemwo nechitenda chake asatama mutombo wake.

Mumiganga dzakasiyana morambe meidekwe zvitoro zvakaita kuti zvitengese mitombo inorapa vantu ingada ngeavo vanoite zvekurumba-rumba, nezvekubhandeje mwiri yavo nenguva iyo yeinenge yapuwa.

Vanakadzi vakawanda voenda nevana vavo kuzvibhedhlera, voguma vobaiwa nemajekiseni mukati mwenyama dzavo kuitire kuti zvitenda zvinenge zviri mukati mavo zvikasire kupora, vakure vakanaka vane utano hwakanaka.

Zvitoro zvinonasire mitombo, zvinoramba zvechiakwa mundau dzakasiyana siyana kuitire kuti vanhu veshe nenguva yavanoda kutenge mitombo vagume vatenge pari padhuze nawo uye vasatama newavanoda kuti vapore.

Mitombo yakawanda inotengeswa mukati mwezvibhedhlera. Inotengeswa yakasiyana-siyana ichienderana ngezvitenda zvinenge zvine vantu zvakasiyana. Izvi varikuzviitire kuti ngenguva inopindemwo vantu veshe vanorwara vaone mitombo yavo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinowakwa muntharaunda dzakasiyana siyana. Zveinyorwa nemabizo akasiyana zveshe zvechiitirwa kuti mitombo iyi ngenguwa yeinodiwa ioneke.

Zvitoro zvakawanda zvinotengesa mitombo zvoramba zveibeka mutombo mukati mazvo kuitira kuti ngenguwa iyo vanhu pavanouya veida kutenga veshe vaone mitombo inoenderana nezvitenda zvavo pasave neanopetuka asina kuona mutombo

Mitombo yeramba yenasirwa yesiyana ngemazina ayo. Yesiyana zve ngezveyinorapa, uye, yeyisiyana zve ngekuti inorapa vantu vakadini. Asi mitombo iyi inochizonyorwa padera payo kuti vanhu vayiziye zveyinorapa.

Mukati mwezvitoro munotengeswa nezvimweni zvakhona zvinoita kuti kudai anhu anyakuwara makumbo awo zvoonekwe zveinamiwa pamadhoyo awo kuitira kuti makodo anenge aparadzana aone kushongana anhu akure zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvotengese mutombo yakawanda inosiyana siyana imweni mwakhona munooeka nesipo dzekushamba ndidzo mafuta udzora papirizi ekumwa nemapirizi ekuite ekudzora kweshe kuri kurapa.

Maphirizi anosiyana nemazita awo anonasirwa mazuwano, anosiyazve ngekuwanda kwawo mukatimwo eisiyana ngezvitenda zvaanode kurapa asi chinodiwa ngechekuti muntu weshe unomatenga adetsereke.

Ntaraunda dzakawanda mazuwa ano dzeshe dzoramba dzeikurudzirwa kuvaka zvibhedhlera zvekutengesa mitombo . Kuitira kuti vantu veshe vanenge veirwara mukati mentaraundamo vaone pekutenga padhuze.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvoramba zveiakwa mundaraunda dzakasiyana siyana zvinonyorwa nemabizo azvo nepezvinonga zviri kuti antu azviziye ngenguwa yavanode kutenga mitombo yekurapa

Ndau nge ndau yobekwe zvitoro zvino tengese mitombo yaka siyana siyana kuitire kuti ngenguva iyo vanhu vendau yo vanozwa mwiri yavo yei panda ode kudetsereka nge mitombo vanorumba veyi enda mu zvitoro umwo kotenga vomwa vopora.

Ntaraunda dzakawanda dzovake zvitoro zvinotengese mitombo mazuvano zvonyorwe nemazita azvo kuti vantu vaziye kuti ndepeinotengwa kudai zvinyari zvibhedhleya zvine nezvitoro zvazvo zvinotengese mitombo.

Maphirizi oramba achinasirwa mazuva ano. Kuri kuitire kuti vantu veshe vangadaroko vechide kurapwa ngezvitenda zvavo zvakasiyana vasatame mitombo ngenguva yavanoida. Chinangwa chiri chekuti muntu veshe apone.

Zvitoro zvinonasire mitombo zvoramba zveite basa razvo rekunasire mitombo ngenguwa yeshe yezvinoona mitombo ingaa yemiti yakaema zvinoitora zveinasira kuti azoite mapilizi kurikuitire kuti vanhu vapore.

Vanonasire mitombo voramba veiite basa ravo nguwa ngenguwa veinasire mitombo yakasiyana inenge yeirapazve nezvitenda zvakasiyana kweshe kuri kuitire kuti ngenguwa inopinde vanhu vadetsereke.

Mitombo yoramba yeinasirwa mukati mwezvibhendlera yopedza po yotengeswa muzvitoro zvemutombo. Kuitira kuti ngenguwa inopinda mwo vantu vanenge veirwara nyama dzavo vaone mitombo yekutenga yekuzvirapa.

Vanhu voramba veironzerwa ngezvavanosisire kuita mukati mwendaramo dzavo kuti vagare utano hwavo wakanaka, zvavanosisire kurya zveshe ngenguwa inopande mwiri yavo, zvoramba zveireketwa ngana mukoti mukati mwezvibhe.

Vana kadzi nevana rume vopfeke ngubo dzinoronza ngezvewutano veyi hamba mukati mwemuganga veyidaidzira kune vandu mahererano ngezvakakoshera utano wavo vanhu vakawanda vanenge vari mumisika vofundiswa.

Vanakadzi vakawanda votanga vabeke michini inoningire ropa rawo kukwira kwaro nekudzaka, vasati varapwe chitenda chawo. Izvi zvinodetsere kuti vawane kupiwe maphirisi anoyenderana nechitenda chawo munguwa yekuzorwara.

Ana mai nanababa vopfeke hembe dzavo dzakanaka ngenguva iyo yavanohamba mumuganga veironza nezveutano. Vopfekazvee nezvinoronze mazita avo kuti vantu vaaziye kwavabva.

Vantu vanoa ronza ngezveutano avarembi kuramba veihambe mukati muntaraunda dzakasiyana siyana mweshe nemuzvikora vanopinda veidarikwo kuronzere vanhu ngezvevanosisira kuita mukati mweupenyu hwawo kuti vasabatwa nge.

Vantu vakawanda majaha nemhandara voenda kumudhibano iyo kwevanenge veironzerwa ngezveutano hwavo nezvavanenge veisisira kuita mukati mwendaramo dzavo kuti vakure zvakanaka pasina unorwara mukati mwenyama dzake.

Vanoronza ngezveutano munharaunda dzakasiyana -siyana vanoramba veizviita veihambire mukati mwentaraunda veironzera vanhu ngezvezvakanakira nezvazvinosisirahe kuitwa kuti vanhu vange vane utano hwakanaka.

Vanohamba veironzera vantu ngezveutano gore ngegore muntaraunda dzetinogara voramba veiite veidaidzire vantu kumishongano mukati mwemachechi vagumemwo voronzere vantu vanamai nanababa zvakanakireyo.

Vanotamba veironza ngezveutano ,voramba veiite mabasa avo akanaka. Ngenguva yevanenge veizvironza, vanenge vaeimwa nemvura, dzakachena, dzemuzvibhothoro, dzekuitire kuti vaone kushande zvakanaka.

Vanhu vanohamba veironza nezveutano vanoramba veiite basa ravo nguwa ngenguwa vanokwira nemukati memovha veihamba mukati memizi dzevantu veidaroko kufundise vana vadododri ngezveutano

Vanthu vakawanda mazuva ano avachabari ana avanenge vasingadi ngekuti kwane mitombo inodetsera antu, nemapirizi aanobaiwa mukati mwenyama dzawo kuitira kuti asabara peshe-peshe.

Vanakadzi voende kuzvibhedhlera koningirwa mwukati mwenyama dzawo, veibairwa nemitombo inoite kuti varegere kuramba veibara nguwa ngenguwa yevanenge vasina kuzvironga.

Majaha voramba veironzerwa ngezvekukura kwawo neutano hwawo, nawo vodakara nemwiri yawo inenge yakagwinya yavanozvikombidza kuitira kuti veshe nevanovaningira vaone kuti vakura.

Anamai naanababa, majaha nemhandara veshe vana vadodoriwo vanounganidzwa veindoronzerwa ngezvevanonofanire kuita ngenguwa yavanokura. Nevanenge veiadetsera vakhona vanopfeke ngubo dzakhona dzakafanana kuti vanhu vaziye.

Majaha nemhandara vodakara maningi veironzerwa ngezvavanosisire kuita kuti vakure zvakanaka mukati mwendaramo dzavo. Vanopuva nengubo dzekupfeka dzakafanana dzekuronze kuti tiri majaha isusu nemhandara.

Vantu vakawanda voramba veironzerwa kudai ngezvechirwere cheshura matongo nezvavanosisire kuita nguva dzeshe kuti vasaoneka veibatana nedenda iri ngekuti rona denda iri rinouraya maningi mukati mevanhu.

Vanakadzi nevanarume veshe voungana vakadzxoka zviro zvawo zvakanaka zvakafita veironzerwa kudai ngemuraramiro wavanosisa kuita mukati mwendaramo dzawo kuti vakure zvakanaka vasingarwari rwari.

Vama sabhuku voramba veikokorodza antu iyo kumishongano iyo kwavanounganidzwa veironzerwa veshe majaha nemhandara, vanarume nevanakadzi mayererano nekugare zvakanaka mukati mwekukura nezvevanosisirwa kuita.

Anakadzi neanarume vanoenda kumudhibano iyo kwavanoguna veironzerwa ngezvevanosisira kuita mukupona nemukukura kwavo nemapirizi evanosisira kuti vamwe kuitire kuti vasarambe veibare vana peshe peshe.

Vanasikana vanoda kuti mwiri yavo igare yakagwinya vanowate pashi veisimuka veitwasanudze makumbo avo kuti vasanechinorwadza mukati mwenyama dzavo. Vanozviite mundau dzakasisira dzinoitwe izvi.

Vanakadzi voramba veiite zvakawanda zvinogwinise mwiiri yavo. Veipfaka nengubo dzakona dzekuti ngenguva yavanenge veirumba-rumba veitwasanudze maoko avo, havazooneki veitsva asi kuti veipipirirwa.

Vana kadzi vorambavo veiite kuti mwiri yavo igare yakanaka isina mafuta akawanda mukati mayo. Vanodaroko nemirenje yavo vechiigadzira vakagara pashi veitwasanika kuitire kuti vakure vasina zvitenda.

Vanoita ngezvekugwinyisa kwevanhu makodo awo vanotenderera mukati mwemuganga vakabate zvibhokisi zvawo zvinenge zvine mitombo inoite kuti ngenguwa inokuware vanhu vanenge veitamba varapwe.

Vanarume vanoyita ngezvekurumba rumba, veyitire kugwinyise makodo awo, vanoramba veyironzerwe kuti vamwe mvura yakawanda mukati menyama dzawo, kuyitira kuti vagare vakagwinya kuti ngenguwa iyoyo vanode kuzoyite basa rawo zvireruke.

Zvituru zvinonasirwa mazuva anaya zvaibekwa pane avo vanenge veiita zvekugwinyisa makodo avo kuita kuti ngenguva inokuware vamwe vavo vagadzikwepo vairumbiswa kuenda kuzvibhedhleya ngekuti kuhamba vega vanenge vasingachakoni.

Vanoita ngezve kujoga joga mukati mwenyama dzawo voramba veizviita veitenga nemichini yakhona inodetsere vanhu kuite kuti miri irambe yakagwinya isina mafuta akawanda mukati mwayo.

Veshe vanoita ngezveutano hwevanhu munguwa yekurumba rumba kana kana kutambiwa kwemitambo voramba veifundiswa ngekupuwa zvibhegi zvakhona zvinenge zvine mitombo yeshe yekuti kudayi pane wakuwara weshe unodzorwa.

Vanakadzi vogare pashi veidaroko kutwasanure mirenje yavo veikunga nezvitaa kuitira kuti makodo awo emurenje neemaoko agare akagwinya, vanopfeka nengubo dzakona dzekuitise izvi kuti zvikasire.

Michini inoonekwa muzvibhedhlera yosiyana ngemabizo ayo nezveinenge yeishanda. Imweni yakhona yonyanye kushandisa magetsi mukati mekurapa. Imweni yacho ndeye kuyaiya zviyaiyo zvevantu yakabekwa munzeve.

Midziyo yakawanda yakadai ngeinotora vantu kupisha kwemwiri inotara vantu kukwira kwengazi inotora vantu kuwanda kweshuga neinoningira kuhamba kwehana yoshandiswa mukati mezvibhedhlera.

Michini inoningire ropa revantu kukwira karo nekudzaka mukati mezvibhedhlera yoramba yeyitutsirwa mazuwa ano kuitire kuti muntu weshe paanopinda asati arapiwa atange ahloyiwa izvi ndizvo zvinozopa kuti oita marapirweyi.

Madhokodheya vanoshandisa nefoni munyara dzawo kuitire kuti ngenguwa yavanenge viyida kutsvake zvitenda zvevanhu, vaone kuti zvinenge zveite murapirwenyi, veyidetsereka ngefoni dzawo mukurape vanhu zvakanaka.

Zvibhedhlera zvakawanda zvinobeka nemafoni mukatimwo ekuitire kuti vanhu nguva yevanopinda vanezvitenda zvavo vakone kuzofonera nehama dzavo kudai ngekuti zvingadai zveiramba zveienderera mberi zveinonoka kupora.

Ti mwezvibhedhlera munorba mweibekwe muchini yakawanda iyo inodetsera vanhu ngenguwa yavanopindemo nyama dzawo dzeipanda vana rume vanenge vakafundira basa iri veishandisa muchini iyi kudetsere avo vanenge vakaata pamubhedha.

Mukati mwezvibhehleya vanakadzi vasati vatanga kurapiwa vanotanga vazviringira ngazi dzavo veizviise zvinichini zvinovakombidza dzakakwira ere kana kuti dzakadzaka vanodetserekazve ngemichini yavanoto.

Mitombo yechi bhoyi yodetsera vanhu vakawanda mukati mekupona ngekuti chekuto tanga yona aidhuri kuitenga chechi piri vanhu vaka wanda vanoi rumbirira nekuti ukaimwa ainonoki ku poresa.

Vanhu vechindau kanyi uno vadetsereka maningi kubudikidza ngemitombo yechibhoyi inomera peshe-peshe iyo inorape vanhu zvakanaka uye isikadhuri kuitenga kana kuitsvaka inooneka nyore.

Mitombo yakawanda yodetsera vanthu vakawanda maningi muno mukanyi vanthu voitora veishandisa kurapa zvitenda zvawo zvingaa zvironda, mishana kana mindani, vanhu vese vodetsereka ndiyo.

Mitombo inosiyana ngemazita ayo akawanda echindau. Imweni yakona inosiyanazve ngendau dzeinoonekwa nezveinorapa ndizvo. Imweni inorapa ngemashakani , imweni inorapawo ngemaruwa, imweni yeirapawo ngenzinde.

Imweni mitombo inobuda nemukati mwemapuwe inenge yeida kuti vantu vskasike kuronzerwa ngezvayo nekuziizwa mazina ayo nezvainoshanda kuitira kuti vangada kuitema vairegere kuitema vaingwarire zvakanaka.

Mitombo irikudetsere vantu vakawande maningi mundau yedu ino yechiNdau. Hakuna vanhu varikunyanya kuomerwa ngeupenyu ngenguva yavanorwara ngekuti mitombo yechibhoyi inenge iripo inorapa zvinoshanda maningi mukati mwengazi.

Vanhu voramba veisima mitombo yakawanda mukati mwemisha. Nevanenge vaiona havachaitemi kuri kuitira kuingwarira kuti nenguwa iyo yavanozozwa nyama dzavo dzeipanda vaende koitora vadetsereke ndiyo.

Apana uchatema miti kwedu uno weshe unenge aone miti wanyamera seri kwemizi wake muntu weshe unoungwarira nekuti Anoziva kuti yona miti iyo ndiyo mitombo inorapa kudai inyari kenza yemukati mechibereko kana mumazamo.

Mitombo yakasiyana inoramba yeisimwa mukati mwendau ngendau ichisiyana ngemazina ayo ngemishando yayo. Vanhu vanoramba veironzerwa ngezvemitombo nezvinoshanda nezvinoshanda pei...

Ndau ngendau dzine mitombo yayo yechindau inosiyana nendau dzimweni kubeni yeshe iri mitombo inorapa vantu zveyizosiyana ngekuti inoshandisenyi pakurapa uye kuti vanoda kurapwa vakona vanenge veyide kurapwe chini.

Ndau nendau ine miti yayo inorapa inosiyana ngedzimweni ndau imweni yakona inomere mashakani ayo ndiwo anenge eirapa imweni yakona inomere pashi peimweni miti kubeni yeshe iri mishonga inosisire kurapa.

Sipo dzekushamba ndidzo, mafuta ekudzora munyara, neekudzora mwiri weshe neekudzora mwuhope mwega, zviri kunasirwa mazuwano kuitire kuti makanda evantu, arambe akati serere asina zvitenda zvakawanda.

Vanhu vakawanda vanoramba veitora gavakava veiritswanya-tswanya veiriise mukati mwemvura veiridhibanisa neimweni mishonga opedzepo ogadzira mapirizi echiyungu nemitombo yechiyungu inozotengeswa.

Tsangamidzi, mishoni ,mipfuta, nzanya zveshe zvoramba zveipuwe vantu, ngenguwa yavanenge veirwara nyama dzavo iri mitombo yekudhaya, inorapa maningi zvitenda zvakawanda mukati mwekupona kwedu vandau.

Mitombo yoramba yeinasirwa mazuva anawa yeibva kumashakani atakakura teiziva imweni yakona yeisimwa yeisiyana nemabizo ayo Yeisiyana zveneizvainoshanda nemarapiro zveyainenge yeita.

Vanonasire mitombo voramba veidaroko veitore mitombo yedu yechibhoi veidhibanisa neyechiyungu veinasira. Zveizobuda zvimweni zvakona dzasipo dzekushamba ndidzo amweni anonga amaphirizi ekumwa dzimweni mafuta ekudzora.

Mitombo yechindau yoramba yeyinasirwa, kuti vanhu varambe veyipora nguva dzeshe, yechidhibaniswa nezvimweni mukati zvinoyite kuti nevanonga vayishandisa vakasike kupora vasaramba vachirwara mwiri dzavo.

Mitombo yechibhoyi inoramba yeyinasirwa nguva nenguva ,yeyibekwa munezvipakiti ngaamishoni ,yeyinyorwa ngemabizo ayo, yeyinyirwa zve nezvainorape vanhu nekuwanda kweinenge yakaita mukati mezvipakiti.

Mitombo yoramba yei daidzirwa kuti ndiyo ino sisire kushandiswa mukati me vantu kudai yeinya torwa yeizo nasirwa yei dhibaniswa ne zvimweni kuti izoita kunga ye chiyungu asi yeshe iri mitombo inorapa.

Mitombo yechibhoyi yoramba yeihinwa vanhuu mazuwano kuitire kuti ngenguwa iyo yavanenge veizwa mwiri yawo kupanda vanhu vaone kuporesa uye vanoinasira yodhibaniswa neyechiyungu kuti ipinde mukati mwezvigubhu.

Mandimu, tsangamidzi nemararanje, zvotorwa zveidhibaniswa zveinasire mitombo yekuti vantu vamwe ngenguwa yevanozwe mikhuhlani nezibesha mupengo ,nguwa yevanozvimwa votopra ngekukasika.

Mitombo yakawanda inosiyana ngemazina ayo, inosiyanazve ngezveinorapa, inosiyanazve ngenharaunda dzeinoonekerwa, asi yeshe iri mitombo inorape vantu. Imweni yakhona yeirapa ngemashakani imweni nzinde ,imweni ma....

Mitombo yoramba yeinasirwa imweni yakhona yeiitwa nemafuta anozobekwa muzvibhodhleya kuitire kunasire makanda eawo anenge ane mapundu anenge eide kudzorwa kuti makanda akhona aserere zvakanaka.

Vanopandwa ngemishana veshe kubva muzvuunu kukwira kana mumaoko avo. Voramba veinasirirwe mitombo yechibhoi yavanopuva kuti vamwe nguva dzeshe pavanozwe mwiri yavo irikupanda.

Sipo dzekushamba ndidzo, mafuta ekuzora nezvekusipureya muviri weshe zvotengwa nekunasirwa nemitombo yatino gare teisima kanyi kuno, zvoite kuti nharaunda yedu ikure inake.

Mitombo yechibhoyi inodetsera vantu maningi ngekuti nemitengo yaYo pakuitenga yakachipa inoite kuti munhu weshe unode kurapika arapike imweni yakhona aitotengeswi kundokume mashakani antu mweidetserwka.

Vanhu vakawanda vanotore mitombo veiisa mukati mwemakhabati veinyora nemazina ayo veinyorazve nezveinoshanda. Imweni vanoiomesa kuti izoshanda wakuita unga mushoni kweshe kuri kurape vantu.

vanonasire mitombo vanotora mitombo yechibhoi yeidhibanisa neyechiyungu. Vapedzepo voiisa nemukati mezvibhokisi mukati mwezvipepa. Yotengeswa mukati mwezvibhedhlera vantu votengesa ngemutengo vakachipa.

Mitombo ye gava kava inoramba yeindo nasirwa yei dhibaniswa ne zvimweni kuitire kusuke mazino eavo vangadai eyi panda uye kurape zvironda zvinonga zvei rwadza mukati mwe nyama dze vantu nge gava kava.

Vantu vakawanda vodakara ngemutombo yechibhoyi yavanenge vanayo mukati mwemuzi wavo vokonazve nekuigwarira kuri kuitire kuti ngeiyo nguwa inopande mwiri yavo vanoona mutombo inovadetsera ngekukasira isinga dhuri.

Mitombo yechibhoyi inosiyana ngemazina ayo nemishando yayo. Asi yese inotorwa yechinasirwa yeidhibaniswa nedzechiyungu. Yopedzepo yotengeswa mungaa muzvitoro, vantu votenga veirapika.

Vanamai vechiNdau avachaneseki ngemiriwo wesadza. Votora mitombo yavanoshandisa kurape mwiri yawo kubeni yeidetserazve nekutoita muriwo kuvana vavo kuti mhuri yawo ipone zvakanaka.

Mitombo yechibhoyi yokuiwa yeiiswe mukati mwemandiro yeisefiwa kuitire kuti isare yamitonbo inonase kubatsira maningi mukati mwemwiri dzevanhu, nenguva iyo inoshandiswa kuti vantu vakasire kupora.

Mitombo yechibhoyi iri kuwanda. Imweni yakona inobuda mukati mwemitikiti inenge ichiryiwa uri muriwo unobare matikiti yeizopedzisira yaamitombo inorapa vanthu zvitenda zvakasiyana siyana mukati mwenyama dzawo.

Mashakani ane mushando wakakura maningi, wekudetsera vantu mukati menyama dzavo, ngenguva yavanorwara vamweni vanochere midzi, vamweni veyitora maruwa kana vana vacho vachidzidetsera ndiyo mitombo yechibhoyi.

Ndau dzakawanda mitombo yechibhoyi inodetsera vantu maningi ngekuti inovarapa ngekukasira apo zvenemitombo imwe inenge yakadzikira imweni aimbotengwiko kuzvitsvagira mumashango vantu veitsenga.

Mitombo yakawanda yoporese vantu mazuva ano kudai ngetsangamidzi mutombo vekuti muntu ukanyaumwa dai vainyazwe mundani, mushana, makumbo zveshe nebeshe. Unorapa zvekuti hapana chinosara.

Vantu voramba veironzerwa ngezvemutombo yechibhoyi nezvinorape peiri nemushandire wayo ngekuti mitombo yacho inosiyana kuti imweni inorapa ngemashakani, imweni inorapawo ngemaruwa.

Vantu vanoronzerwa ngezvemitombo yechindau nguva ngenguva. Vanoronzerwa ngezvainoonekwa ichibetsera mukati menyama dzavo. Nendau dzeino onekerwa nezvainofanira kushandiswe pakurapa kwayo zveshe zvinoronzerwe vantu.

Matikiti anoshandiswa zvakawanda ngevantu, vamweni vanomatora veyibike kurya, vamweni vakona vanomakanyakanya, vomanasira oyite dhiringi rekumwa, yeshe iri mitombo yavanenge vechida kuti vantu vazvirape.

Vantu vakawanda voramba veyingwarie miti yemushango seri kwembatso dzavo, ngekuti yona miti yemushango ndiyo mitombo inoshandiswa zvakawanda mukati mendaramo dzevantu vechindau.

Vanhu vanoronzerwa ngezvekungwarirwa kwemumengo kwakanaka yevanoona mukati mwentaraunda dzawo nezveinoshanda nekuidiridzira kwakona nezvinorapa peiri nekuti vamweni vanorapwa ngemapande ayo amweni eirapwawo ngeana akhona.

Mitombo yakawanda inodetsera vantu maningi mukati mwekupona matikiti emene vantu vanotora veibika veirya kubeni ngenguwa yavanozviita Nyama dzawo dzinenge dzeirapika muzvitenda zvakawanda.

Vantu mundarawunda yakawanda voramba vebetsereka ngemitombo yechibhoyi, yekuti yona ayidhuri kuyitenga. Kunenge kuri kungotore mashakami, dzimbe, maruwa kana vana vakhona vanhu voyitemwa voyirapiwa.

Mitombo yechibhoyi yosiyana ngemazita ayo uye, ngendawo yayinowoneka kubeni yeshe yakadaro inenhe irimitombo inenge irapa maningi mukati mekupona kwevantu. Chinenge chechidiwa kuti vanhu varonzerwe ngezvayo mitombo yinoyi.

Mukati mwematuntu amweni, munooneka mitombo yakawanda inorapa maningi. Chinodiwa kuti vantu vazoiziya mitombo ino nekuironzerwa. Vaironzerwa vokona kungwarira nekuzoziye kuti toite shandisirei mukupona.

Mashizha anorape vantu anoramba eindosiyana kudai ngezvaanoshanda amweni akhona anenge akaitonge minzwa amweni akhona akaita hudodori kubeni eshe eindorapa iri mitombo yekudhaya.

Imweni mitombo inotumbuka ngenguwa yayo yakwana, yeibudise maruva. Imweni yeibare vana, imweni yeidonhedzera mashakani akhona pashi. Yeshe inenge irimitombo inorape vanhu zvirwere zvakasiyana.

Ntaraunda dzakawanda dzoramba dzeironzere vantu ngemitombo yechibhoyi. Gavakava rinoramba rakaronzerwe vantu nemashandire aro nezverinosisirwe kuti riitwe, nekusimwa nekungwarirwa kwaro kuti vantu variziye.

Mukati mwemashango munoramba mweingodaroko mbiti yeimera inenge yakasiyana siyana kubeni heino merazvo yeshe inenge irimitombo inodetsere vanhu mukati mwekupona kwawo yeizosiyana kuti chiini chinorapa peiri.

Mitombo yakasiyana siyana inofamba yeisimwa yei nyorwa nezvayo yeiiswa nemukati mwemabhuku kuitire kuti vantu vaiierenge vaiziye izvi zveizovadetsere mukati mwendaramo dzavo nenguwa yavanoda kuzo.

Munharaunda dzakasiyana vantu voramba veisima maruwa akawanda kubeni amweni akona inenge iri mitombo inorapa antu zvitenda zvakasiyana siyana vantu ngenguwa yavanenge vapiwa mitombo iyi vanokasika kupora munyama dzawo.

Vamweni vanoramba veironzerwa nekunaka kwakaita gava kava nguwa ngenguwa veidaidzira veironzerwa nezvaro vamweni vakona veizviramba asi kune vanozvitenda vanozodetsereka ndiri ngenguwa yavanoritora veirishandisa.

Mitombo yakawanda kudai ngeguku. Zvinoramba zveireketwa ngezvazvo nguwa ngenguwakuitire kuti nanhu vazoziya kuti mitombo yakakosha, isingafaniri kutemwa-temwa kana kudamburwa, kana vanhu vakanga vaiona munjira.

Vantu vakawanda voramba veisima mitombo yechibhoyi mumizi dzavo izvi zvinovabetsera maningi ngenguva yavanozwa miri dzavo dzechipanda nekuti vanongotora mitombo iyi vechitozvirapa vasikaendi kuchibhedhlera vari vega .

Mutombo yechibhoyi yodetsere vantu vakawanda maningi mazuvano ngekuti vamweni vakona vanenge vasina mare yekuti vaende kotenga kuzvitoro, vanongokume mashakani vozviryira veifundiswa nemaryire avanosisire kuita.

Vakomana nevanakadzi vanokokorodzwa veiunganidzwa veironzerwa kudai ngekushanda kunoita gavakava mukati mwendaramo dzavo iro rinenge rakarimwa ngevamweni vanoziya zvemitombo. Veshe vanozvidakarira ngekuti vanoronzerwa kushanda kwaro.

Mitombo yechindau yosiyana ngemazina ayo, yosiyanazve ngezveinoshanda, yeisiyanazve ngemarapire einoita. Imweni yakhona inorapa ngemashakani, imweni ngemaruwa imweni ngemidzi yayo inomera peiri.

Vanhu vanoronzerwa nguwa dzeshe ngekunaka kwemitombo yechibhoyi, vanoronzerwazve ngezvevanosisire kuita peiri kuti irambe yakasvikira, irambe iripo kuzoitira iyo nguva yavanoida kuishandisa vaione.

Ndau ngendau inosima miriwo yayo yakaite kunga matanga. Yeshe miriwo iyoyo inenge iri mitombo inorape vanhu mukati menyama dzavo. Kuitira kuti ngenguva yavanokaye mashakaniwo vechirya kana vana vakona kana maruva varapike.

Ndau ngendau ine mitombo yechibhoyi yakasiyana siyana. Imweni yakhona inooneka minzvuru, idzo dzinenge dzeirapa zvakawanda mukati mwevantu mukupona kwavo. Vantu voronzerwa nekunaka kwadzakaita nekuti vanosisira kudini.

Vanoita ngezvemitombo yechibhoyi vanozvinyora pashi , vanozviisa nemukati mwemabhuku veeitire kuti vanhu varambe veizvierenga nguwa ngenguwa navo pavanozohamba vazoziye mitombo iyi nemabizo ayo nezveinosha .

Nharaunda dzakawanda dzoramba dzeichengete mbiti mazuwa ano kuitire mitombo yekuzoshandisa ngenguwa iyo yavanozwa mwiri dzavo dzeipanda kana kuchekwe zvikunwe mwevanenge veihamba kuti vazotora varapike.